Balans dit shine daidai ta tsarin cin abinci, ya kunshi dukkan nau’ikan tsarin cin abinci mai gina jiki da jiki yake buƙata daidai gwargwado don samun lafiya da kuzari. Daidaita tsarin cin abinci ya haɗa ire iren abinci kamar su hatsai, kayan lambu, ‘ya’’yan’ ittatuwa, madara, nama, kifi, kitse, mai, da ruwa mai tsafta. Amfanin daidaita abinci. Daga cikin amfanin daidaita amfanin cin abinci na ɗaya daidaita lafiyar jiki yana taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki dan kare mutun daga kamuwa da cututtuka. Na biyu samar da kuzari abinci da suka kunshi kayan samar da kuzari yana bawa jiki damar yin ayyukan sa nau da kullum. Na uku gina jiki yana taimakawa wajen gina kwayoyin jiki ƙasusuwa da tsokoki musamman ga yara da matasa. Na huɗu inganta narkar da abinci, rage haɗarin cuta, inganta kwakwalwa, inganta fatar jiki da dai sauran su. duk daidaita cin abinci yana taimakawa wajen samar dasu. Illa rashin daidaita cin abinci rashin daidaita cin abinci na kawo matsaloli kamar ƙiba mai muni, raunin garkuwan jiki, rashin kuzari, ciwon ciki da dai sauran su.

Balansin mil sine cin abinci maigina jiki daidai gwargwado daga rukunnan abinci daban daban, domin samun lafiya da kuzari. Wannan yana nufin haɗa irrin abinci mai gina jiki, abinci mai samar da kuzari ko abinci mai maiƙo da dai sauran su. Waje guda a yayin a yayin cin kowani abinci mahimmancin hakan. Na ɗaya yana kawo lafiya da karfin jiki, yana bawa jiki kuzari da kariya da cututtuka. Na biyu inganta girma da hankali yana taimawa wajen cigaban kwakwalwa musamman ga yara. Na uku ƙarfafa garkuwan jiki yana taimakawa jiki ya kare kansa daga cututtuka. Rukunnan abinci dake amfani dan gina jiki. Na ɗaya abincin da kara kuzari waɗannan sun haɗa da shinkafa, doya, fulasa, dawa, alkama da masara da dai sauran su. Na biyu abincin da yake gina jiki ana samun shi daga nama, wake, kifi, wake, kwai da tsokar kaji da dai sauran su. Na uku mai, mai gina jiki waɗannan sun haɗa da man zaitun, man gyada, man kwakwa da man kaji da dai sauran su. Na huɗu kayan lambu da 'ya''yan' ittatuwa kaman irrin su ayaba, kabeji, lemu da karas da dai sauran su na biyar ruwa mai tsafta.

Bandejin taknik. Hanyoyin sa bandeji yana nufin hanyoyin da ake bi ko ake amfani da bandeji don rauni, tallafar da zubar jini ko hana rauni, tallafa wa gababo ko hana zuba jini waɗannan hanyoyi suna taimakawa wajen kare rauni daga ƙazanta, hana kamuwa da cuta da rage kumburi ko ciwo. Muhinmancin sa na ɗaya hana zubar jini, yana taimakawa wajen tsaida jini idan an samu rauni, na biyu kare rauni daga kwayoyin cuta yana hana ƙazanta shiga rauni na uku taimakawa da warkewan rauni saka bandeji yana taimakawa wajen hana lalacewan fata da rage ciwo. Na huɗu taimakawa da tsayuwa ko motsawa yana taimakawa da gabobi da suka samu rauni wajen motsawa nau’ikan sa bandeji da amfanin su, muna da nau’ikan sa bandeji da dama daga ciki sun haɗa da na ɗaya naɗi na kewaye, ana amfani da shi don rufe raunika da kewayen hannu ko yatsu. Na biyu naɗi na zagaye-zagaye ana amfani da waɗannan ne wajen rrufe rauni dake cinyoyi ko ƙafa, na uku naɗi me matsin namba wannan ana amfani da shi ne don hana zuban jini mai yawa, ana matse bandeji sosai akan rauni dan tsai da jini amma ba yanda ze hana jini yawo gaba ɗatya ba matakan sa bandeji mataki na farko za’a tsaftace hannu se a tsaftace rauni da ruwan ɗumi da sabulu ko kayan tsaftace rauni na usamman a ɗaure bandeji ba sosai ba kuma bas aka saka ba ta hanyar zaba daga nauikan da ya dace a canza bandeji akai akai don gujewa kamuwa da wata cuta.

Barriers to accessing family planning services. Yana nufin wahalhalun da mutane ke fuskanta wajen samun kayayyaki ko shawarwari dangane da tsarin iyali. Waɗannan matsaloli na iya hana mutane samun damar amfani da hanyoyin hana haihuwa da samun bayanai kan lafiyar haihuwa. Manya manyan matsalolin da ke hana samun damar tsarin iyali sun haɗa da: na ɗaya, matsalolin kuɗi:- rashin kuɗin magunguna da kayan aiki na iya hana wasu mutane zuwa asibiti don tsarin iyali. Na biyu, matsalolin al’adu da addinai:- wasu addinai suna hana amfani da hanyoyin hana haihuwa domin suna ganin ya saɓa wa koyarwarsu. Na uku, tsoron illolin da ke cikinsa:- wasu mutane na tsaron illolin hana haihuwa, kamar irin su ciwon kai, canjin jini ko ƙarin ƙiba. Yadda za a iya magance matsalolin: na ɗaya, a ƙara wayar da kai kan muhimmancin tsarin iyali da amfaninsa.. Na biyu, rage kuɗaɗen kayan hana haihuwa ta hanyar tallafin gwamnati ko ƙungiyoyi. Na uku, a bunƙasa cibiyoyin lafiya don samar da kayayyaki a yankunan karkara. Na huɗu, jaddada fahimta da wayar da kai ga shuwagabannin addinai da al’umma. Na biyar, yin amfani da hanyoyin hana haihuwa masu sauƙi da ƙarancin illa.

Budget friendly healthy eating tana nufin cin abinci mai lafiya, wanda ba za a kashe kuɗi mai yawa ba. Wannan yana nufin tsara cin abinci, yadda za a samu isassun abinci mai gina jiki a cikin kasafin kuɗi mai sauƙi, musamman ga ɗalibai ko mutanen da ke neman rage kashe kuɗi. Amfanin cin abinci mai lafiya cikin farashi mai sauƙi sun haɗa da: na ɗaya, tamakawa wajen tattalin arziƙi. Wannan yana nufin rage yawan kashe kuɗi a kan abinci mai tsada. Na biyu, inganta lafiya, duk da ƙarancin kuɗi, irin waɗannan abinci suna tabbatar da samar da sinadaran gina jiki da ba da kuzari. Na uku, sauƙin shiryawa, ire-iren waɗannan abincin ba sa buƙatar wahalar girki, ko kayan aiki. Misalan waɗannan abincin sun haɗa da: na ɗaya, kayan lambu irin su kabeji, alayyaho da sauran ganyayyaki. Na biyu, kayan marmari irin su tuffa, kankana, karas, gwanda da dai sauransu. Na uku, abinci mai gina jiki, irin su ƙwai, shinkafa, kifi, wake, taliyar macaroni da dai sauransu. Hanyoyi da za a bi don samun abinci mai lafiya da sauƙin kasafin kuɗi: na ɗaya, tsara kasafi, ƙirƙirar jadawalin cin ire-iren abincin na taimakawa wajen sanin abin da mutum zai iya yi. Na biyu, zaɓar abinci mai lafiya da kuma farashi mai sauƙi, kamar wake, kayan lambu, shinkafa da ƙwai da dai sauransu. Na uku, ajiya da sake amfani da shi, tanadi da amfani da sauran abinci don rage ɓata su na taimakawa.

Mura. Wannan wata cuta ce ta numfashi wadda ta fi shafar hanci, maƙogwaro da numfashi. Yana faruwa ne sakamakon kamuwa da ƙwayoyin cuta wanda ke haddasa mura. Alamomin mura: na ɗaya, ciwon makogwaro:- jin zafi ko ƙaiƙayi a maƙogwaro. Na biyu, tari:- yawan yin tari mai busar da maƙogwaro ko mai sa fitar da majina. Na uku, toshewar hanci:- yawan toshewar hanci ta hanyar majina mai kauri ko ruwa. Na huɗu, zazzaɓi mai sauƙi. Yadda mura ke yaɗuwa: na ɗaya, ta hanyar numfashi a lokacin da mai cutar ya yi tari ko atishawa. Na biyu, ta hanyar taɓa abubuwa da mai cutar ya taɓa, sannan sai mutum ya taɓa hancinsa ko bakinsa. Na uku, ta hanyar cuɗanya ko zama waje ɗaya da mai cutar. Yadda ake magance cutar mura: ana magance cutar ta hanyoyi kamar su: na ɗaya, shan ruwa da yawa don hana bushwar maƙogwaro. Na biyu, hutu mai kyau don bai wa jiki damar yaƙar cutar. Na uku, shan magungunan sauƙaƙa alamominta. Riga-kafin cutar mura: riga-kafin cutar muran sun haɗa da: na ɗaya, yawan wanke hannu don guje ma ɗaukar ƙwayoyin cutar. Na biyu, guje wa taɓa fuska musamman baki, hanci da ido don suna da sauƙin ɗauka. Na huɗu, na uku, sanya takunkumi musamman idan ana kusa da mai cutar. Ko da yake mura ba wata ciwo mai tsanani ba ne, yawanci tana warkewa tsakanin kwana bakwai zuwa goma. Kula da lafiya da tsafta na taimakawa wajen rage yaɗuwa da warkar da ita cikin lokaci.

Common pregnancy complication, yana nufin matsaloli da ka iya tasowa yayin ɗaukan ciki, wa’inda ke iya shafar lafiyar uwa, jariri ko duka biyun. Waɗannan matsaloli na iya zama masu sauƙi ko masu tsanani, kuma suna buƙatar likita don tabbatar da lafiyar uwa da jariri. Misalan waɗannan matsalolin sun haɗa da; na ɗaya zubar jini, zubar jini daga farji musamman a farko ko ƙarshen ciki, dalilai na iya zama alamar rashin tsayuwar ciki ko kuma ɓawon ma’aifa yana toshe bakin ma’aifa. Na uku, zazzaɓi mai tsanani, na uku ciwon mara mai tsanani, ciwo ko raɗaɗi a ciki da mara waɗanda ke iya kasancewa alamar matsala kamar ɓawon ma’aifa ya rabu da ma’aifa da dai sauransu. Hanyoyin magance matsalolin ciki: Kulawar farko; A ko da yaushe yana da kyau a tuntuɓa likita idan wata matsala ta taso. Na biyu, kulawa da awon ciki: Ziyartar asibiti akai-akai don bincike da duba lafiyar uwa da jariri. Na uku, cin abinci mai kyau da tsafta: Cin abinci mai kyau yana taimakawa wajen gujewa wasu matsaloli. Na huɗu, gujema ayyuka masu nauyi a yayin da ake ɗauke da ciki: Kulawar likita tana da matuƙar amfani da mahimmanci, don hana ko rage tasirin matsaloli yayin ɗaukar ciki, duk wata alama mai ban tsoro kamar zubar jini, kumburi ko ciwo mai tsanani, ya kamata a sanar da likita nan take.

Community outreach programme, yana nufin shirye-shirye ko ayyuka da ake gudanarwa don tallafawa al’umma, inganta rayuwarsu da magance matsalolinsu. Ana gudanar da waɗannan shirye-shiryen ne ta hukumomi, ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kamfanoni don samar da tallafi kai tsaye ga waɗanda suke buƙata. Sassan community outreach programmes: Na ɗaya, kiwon lafiya, taimako kan cututtuka, rigakafi, gwaje-gwaje da bayar da magani ga al’umma, misali; faɗakarwa kan maleriya, tarin mashaƙo ko ciwon suga. Na biyu, ilimi, samar da ilimi ta hanyar koyarwa, bayar da kayan koyarwa ko shirye-shiryen karatu, misali; shirye-shirye dan yara dake cikin yanayin rashin makaranta. Na uku, hanyoyin taimakon mata, shirye-shirye dake ƙarfafa wa mata gwiwa wajen sana’a, ilimi da kula da lafiyarsu, misali; shirin koyawa mata dabarun sana’o’i. Na huɗu, tsaftace muhalli, shirye-shirye dake ƙarfafa tsaftar muhalli da gurɓata da rage gurɓata yanayi, misali; shirin tsaftace titi ko maido da koren itatuwa da dai sauransu. Muhimmanci community outreach programme sun haɗa da; inganta rayuwar al’umma, na biyu faɗakarwa, na uku ƙaruwar damammaki, na huɗu ƙarfafa taimakon juna da dai sauransu.

Community support for mental health. Yana nufin tallafi, shirye-shirye da ayyuka da al’umma ke bayarwa don taimaka ma mutane dake fama da matsalolin lafiyar ƙwaƙwalwa. Wannan tallafi na iya zuwa ta fuskan juyayi, ilimi, hanyoyin magani ko shirye-shiryen dake ƙarfafa mutane su kula da lafiyar ƙwaƙwalwarsu. Abubuwan da support for mental health ya ƙunsa: Na ɗaya, faɗakarwa; shirye-shiryen ilmantar da lafiyar ƙwaƙwalwa, kamar yadda ake gano damuwa, baƙin-ciki ko wasu matsaloli. Na biyu, tallafin juyayi; ta hanyar taimakawa mutane su ji sauƙi ta hanyar sauraron matsalolinsu ko nuna goyon baya ga abubuwan dake damunsu.

Copying strategy, yana nufin dabaru ko hanyoyi da mutane ke amfani da su don magance matsaloli, matsin lamba ko damuwa da ke faruwa a rayuwa. Wannan yana taimakawa wajen rage damuwa da ingantanta ikon mutum na fuskantar matsaloli cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Nau’o’in dabarun rage damuwa, nau’o’in dabarun sun haɗa har da na ɗaya; dabara wanda mutum zai mayar da hankali kan gano matsalar da magance ta, misali idan mutum yana da matsalar kuɗi zai iya neman ƙarin aiki ko rage kashe kuɗi. Na biyu, Dabara, wanda mutum zai sarrafa yadda yake ji game da matsalar ba tare da magance matsalar kai tsaye ba. Misali yin tunani mai kyau, tattaunawa da abokai, ko motsa jiki don rage damuwa. Na uku, dabara wanda mutum zai kaucewa matsalar ko wani abu da ke haddasa damuwa, misali kaucewa yin magana da mutanen da ke kawo matsala har sai lokacin da za a iya magance ta cikin natsuwa. Na huɗu, dabara wanda mutum zai ƙi abubuwa da ke da fa’ida da lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa, misali yin bacci mai kyau, cin abinci ko tattaunawa da neman shawara daga ƙwararru. Muhimmancin dabarun rage damuwa, muhimmancin dabarun rage damuwa sun haɗa har da rage damuwa, inganta lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa da ƙarfafa ikon fuskantar matsaloli da dai sauran su.

Couping with high hospital bill, magance yawan kuɗaɗen asibiti yana nufin dabarun da mutum zai yi amfani da su don rage nauyin kuɗin da ya shafi jinya ko samun magani a asibiti. Wannan matsalar ta yawaita saboda tsadar kiwon lafiya a yawancin ƙasashe musamman inda babu inshorar lafiya. Abubuwa da dama suna iya jawo yawan kuɗaɗen asibiti kamar irin su tsadar magunguna, tsarin inshora mai rauni ko rashin sa gaba ɗaya, tsawon jinya da cututtuka masu tsanani da dai sauran su. Dabarun magance matsalar yawan kuɗaɗen asibiti sun haɗa da na ɗaya, neman taimako daga inshoran lafiya, yin amfani da inshoran lafiya in akwai don rage nauyin jinya. Na biyu, shawarwari da asibiti kan ragin kuɗaɗe, yawancin asibitoci suna da shirye-shirye na rangwame da marasa lafiya da ke fuskantar matsalar kuɗi. Na uku, neman tallafi daga ƙungiyoyi, neman tallafi daga ƙungiyoyin kiwon lafiya ko na agaji dake taimakawa marasa lafiya masu ƙaramin ƙarfi. Na huɗu, samar da ajiyar gaggawa don kiwon lafiya, yin tanadin kuɗi don gaggawa ta hanyar asusun ajiya ko ƙungiyoyin haɗin guiwa.

Cost of medical services, yana nufin kuɗaɗen da ake kashewa don samun jinya da kulawar lafiya, wannan ya haɗa da kuɗin dubawa, magunguna da tiyata kayan aiki da kwantarwa. Abubuwan dake shafar wannan kuɗin sun haɗa da nau’o’in jinya ko aikin lafiya. Yawan kuɗin yana dogara ne da nau’in jinya da ake da buƙata, kamar maganin gaggawa, tiyata ko duba lafiyar yau da kullum. Na biyu, tsarin inshoran lafiya, rashin inshora na iya haifar da tsadar kiwon lafiya. Na uku, asibiti ko wurin jinya, tsadar ayyukan lafiya na iya bambanta daga asibiti zuwa asibiti, musamman tsakanin asibitocin gwamnati da masu zaman kansu. Na huɗu nau’in magani: Magungunan zamani na iya zama masu tsada sosai, musamman idan ana amfani da magungunan asali maimakon magungunan jebu. Matsalolin da ake fuskanta sun haɗa da; rashin samun kulawan lafiya, rashin kuɗi yana hana mutane samun kulawar lafiya da suke buƙata musamman ga talakawa da tara bashi. Za a iya rage nauyin wannan kuɗin ta hanyar amfani da inshoran lafiya, neman rangwame da zaɓan magungunan jebu. Fahimtar tsadar kiwon lafiya yana taimakawa wajen yanke shawara mai kyau da rage matsin lamba ga mutane da al’umma baki ɗaya.

Coverate limitation. Coverate limitation suna nufin iyakokin da wani shirin inshoran lafiya ko tsari zai bi wajen biyan kuɗin kula da lafiya. Wannan yana nuna irin ayyukan da za a iya biya da waɗanda ba za a iya biya ba da kuma adadin kuɗin da za a iya ɗauka a ƙarƙashin shirin, misali iyakokin sun haɗa da; Na ɗaya, ƙayyade ayyukan da ake biya. Shirin inshora tana iya ƙin biyan kuɗin ayyukan da ban a yau da kullum ba, kamar tiyata na ƙarin kyau. Na biyu, ƙayyada adadin kuɗi. wasu sharuɗɗa na shirin suna iyakance da za a biya kamar na magunguna ko na wasu nau’ukan jinya. Na uku ƙayyade asibitoci, wasu inshore suna aiki ne kawai a manyan asibitoci ko waɗanda aka amince da su. Dalilan saka iyakokin sun haɗa da rage tsadar inshore, kare kamfanonin inshore daga asarar kuɗi da ba da fifiko ga ayyukan gaggawa da mahimmanci. Yadda ake magance iyakokin sun haɗa da; Na ɗaya karanta sharuɗɗan shirin kafin shiga, na biyu, zaɓen inshora mai fa’ida da ta dace da buƙatar mutum, na uku tattaunawa da kamfanonin inshora don samun sauƙi da dai sauransu.

Covid-19 yana nufin cutar mashaƙo wata ƙwayar vuta ne mai yaɗuwa cikin iska ta samo asali daga wata cuta mai suna corona virus. Ya samo sunan sa daga dangin cututtuka da yake ciki da kuma. Shekarar da aka fara gano cutar wato alif dubu biyu da sha tara. Sannan cutar ta fara bayyana ne a birnin Wuhan ƙasar China, a shekarar cutar mashaƙo tana yaɗuwa ta hanyar numfashi ko yawu da mutum mai cutar yake fitarwa yayin da yake atishawa, tari ko magana. Na biyu ta hanyar taba jiki inda mutum idan ya taba abu da yake ɗauke da ƙwayar cutar sannan ya taba abinci baki ko idonsa. Na uku ta Hanyar cinkoson mutane, a wuraren da mutane suke taruwa kamar kasuwa wuraren bauta ko taron jama'a. Alamomi cutar mashaƙo, alamomi cutar mashaƙo na iya kasancewa masu laushi ko kuma masu tsanani. Zazzabi mai zafi wahala wajen numfashi rashin isasshe ciwon maƙogoron gajiya mai yawa, ciwo a jiki da kasusuwa da kuma hudawa mai yawa a wasu lokuta da dai sauransu. Hanyoyin kariya daga cutar, daga cikin hanyoyin kare kai daga cutar, sanya takunkumin fuska, wanke hannu akai a kai, ba da tazara tsakanin mutane, guje wa taɓa fuska da yi wa kai gwaji.

C P R wato wata hanyace na gaggawa da ake anfani da ita dun ceto rayuwan mutun idan zuciyansa ko ninfashinsa ya tsaya, wannan hanya na haɗawa da matse kirji da busa iska cikin hanci ko baki domin dawo da jini da iska zuwa ga kwakwalwa da sauran jikin mutum. Ana anfani da wannan hanya ne idan mutum ya saman kansa a ɗaya daga cikin wasu hali kaman na ɗaya suma ko mutum baya ninfashi ko kuma ninfashinsa ya yi ƙasa sosai, na biyu zuciyar mutun da dena bugawa na uku mutun ya haɗu da matsanancin buguwa na haɗarin wuta ko motoci, na huɗu mutum ya haɗu da hatsarin nitsewa a gida. Muhinmancin cpr, cpr yana da muhinmanci wajen ceto rayuwa hanyan dawo da bugun zuciya, ninfashin mutum kafin a kai shi asibiti ko a lokcin da taimakon likita ba zai isu nan da nan. Matakan cpr matalkan sun haɗa da neman taimakon gaggawa na asibiti ko ceto se tabbatar da cewa ko zuciyarsa bata bugawa ta hanyan kiran shi da ƙarfi ko jijiga shi kaɗan, idan antabbatar da buƙatan cpr sa a sanya hannu guda biyu a tsakiyan ƙirjin mutun ana matsawa cikin sauƙi kusan sau ɗari zuwa ɗari da hamsin a minti ɗaya se a busa iska a cikin baki sau biyu a cigaba da maimaita haka har sai taimako ya iso ko mutum yadawo haiyacinsa

Distance to held facilities wannan yana nufin tazaran dake tsakanin mutane da cibiyoyin lafiya. Ni ina nufin wurin da mutane ke buƙatan tafiya don samun kulawa daga cibiyoyin lafiya kaman asibitoci na farko psc ko wuraren bayar da magani wannan nisa na iya zama kusa ko nesa kuma yanada matuƙar tasiri a rayuwan jama’a musanman a wuraren da cibiyoyin lafiya suke da wahalan samu. Muhinmancin samun wurin kulawa a kusa, samar da kulawa na gargajiya mutane za su iya samun taimakon gaggawa kaman yanda ake buƙata lokacin hatsari kamanirin su naƙuda ko ciwon zuciya. Na biyu rage mutuwan gaggawa idan mutane suna iya isa cibiyan gaggawa cikin lokaci zai taimaka wajen rage mutuwan zuciya. Na uku, inganta rayuwa kulawa ta kusa tana ba nutane daman samun rigakafi gwaje-gwaje da jinya akai-akai. ƙalubalen wajen kulawa a nesa na ɗaya rashin damun kulawa akan lokaci mutane da ke zaune a karkara ko yankuna nesa suna fuskantan wahalan isa ƙungiyoyin lafiya cikin lokaci wanda hakan kan janyo tsanantan cuta, na biyu tsadar jinya nisan wurin yana buƙatan ƙarin sufuri da wahalan kai marasa lafiya, tazara da ke tsakanin mutane da cibiyoyin lafiya al’amari ne da ke da tasiri ga lafiyan al’umma.

Doctors, likitoci su ne kwararrun masana kiwon lafiya da ke kula da lafiyan mutane ta hanyan ganowa, magance cututtuka da bayar da shawara na kiwon lafiya, sun kasance ginshiken tsari na kiwon lafiya a kowane mataki. Nau’okan likitoci, muna da likitoci daban-daban daga ciki sun haɗa da: na ɗaya waɗanda suna da kwarewa a fannoni daban-daban na lafiya suna kula da marasa lafiya a mataki na farko. Na biyu akwai likitoci da suka kware a fannoni na musaman kaman masana akan zuciya, masana akan cututtukan kwakwalwa da jijiyoyi, masana lafiyan mata da haihuwa. Na uku akwai likitocin da suke yin aikin tiyata don magance matsalolin da suke da za a iya warwarewa da magunguna. Ayyukan likitoci, ayyukan da likitoci suke yi sun haɗa da gano matsalolin da wowa bayar da magani taimakon gaggawa, jagoranci da wayar da kai da dai sauransu. Likitoci suna da matuƙar muhinmanci a cigabar lafiya da al’umma dole ne a taimaka musu da kayan aiki, ilimi da ƙarin kwararrun hannu don su cigaba da takarawa don ceto lafiya da inganta lafiyan mutane.

Doctors addressing pate lating health concern health relating health concern, yana nufin matsalolin lafiya da ke tasowa saboda ra’ayoyi ko ayyukan alheri, wannan na iya haɗawa kashin amsan kuɗi saboda kayan da akai anfani da su wajen sarrafasu kaman magungunan da sinadaran da aka haɗa kin karfan binin a wajen abu kaza, a wasu addinai kuɗin rigakafi gwaji da dai sauransu. Hanyoyi da likitoci don magance matsalolin na ɗaya tattaunawa cikin tausayi, likitoci su saurari mara lafiya tare da martaba aƙidansa, wannan zai taimaka wajen jigilan jinya da ya dace da imanin mara lafiya. Na biyu haɗin kai malami na addinin, likitoci na iya haɗin kai da malaman addinai dan samun matsaya kan hanyan da ta dace don jinya. Na uku anfani da hanyan da ta dace misali idan mara lafiya ya ƙi ƙarɓan jini za a iya anfani da wasu hanyoyin magani kaman mare gurbin ruwa da plasma, na huɗu tallafi na hanyan fasaha don ilmantar da mara lafiya kan muhinmancin magunguna. Magance matsalolin lafiya da suka shafi addini yana buƙatan fahimta, ilimi da tausayi daga ɓangaren likitoci ta wannan hanyan za a iya samun jinya mai inganci da mutinta aƙidar mara lafiya.

Effect of gender best volence on sexual and reproduntion health gender best vaolence GBV. Wato cin zarafin jinsi wata babban matsala ce da ke shafan mata da maza, anma mata su ne wanda suka fi shan wahala wannan cin zarafi yana da munmunan tasiri musanman ta lafiyan jima’I, haihuwa. Cin zarafi ga mata yana nufin duk wata nau’in cin zarafi da ake yi wa mace wannan na iya haɗawa da fyaɗe ko tilasta yin jima’I, duka yayin da suke da ciki, auren dole ko hana su haihuwa, ƙiyayya da wariya da dai sauransu. Tasirin cin zarafi akan lafiyan jima’i da haihuwa, tasirin cin zarafi akan lafiyan jima’i da haihuwa sun haɗa da na ɗaya matsalolin lafiyan jiki, mutanen da aka yi wa fyaɗe ko aka tilasta su yin jima’i ba tare da kariya ba suna cikin haɗarin kamuwa da cututtuka kaman cutan sida, barazanan ɗaukan ciki, rauni a gaɓoɓin jiki. Na biyu, matsalolin lafiyan hakali, mutanen da suka fuskanci cin zarafi na kasancewa cikin damuwa da fargaba da damuwa mai tsanani. Na uku, matsalolin haihuwa da shayarwa mutanen da suka fuskanci cin zarafi musanman ƙanan yara mata sukan fuskanci rikicewan rikicin gaɓoɓin haihuwa ko rashin samun isashshen ruwan nono. Hanyoyin magance matsalan, hanyoyin magance matsalan sun haɗa da: ilmantar da jama’a, samar da dokoki masu sauƙi don hukunta masu aikata haka, ƙarfafa mata ta hanyan ilimi da ayyukan yi, samar da tallafi wanda aka fi zarafi da hurasa da ma’aikatan lafiya yanda za su kula da wanda suka sha wahalan cin zarafi cikin tausayi.

Emergency exist in public places yana nufin ahnyoyin da aka tanadar da musanman don fita daga wurare masu taron jama’a a yayin da haɗari ko gaggawa ta taso. Waɗannan hanyoyi suna ba da damar tserewa cikin sauƙi don kaucewa haɗari ko mutuwa waɗannan hanyoyi sun zamo manyan ƙofofi ko wani matakala na musanman kuma sukan kasance suna ɗauke da alama da nuni da hanyan fita mai ɗauki da koren launi, inda ake samun hanyoyin sun haɗa da asibitoci, makarantu, masallatai da coci-coci, gidajen cin abinci da manyan kasuwanni, gidajen wasanni, gidajen kallo ko ofishi da gine-ginen gwamnati da dai sauransu. Anfanin hanyoyin hanzari, hanyoyin hanzari suna da anfani kaman haka na ɗaya kare rayukan mutane, yana baiwa mutane damar fita cikin hanzari ba tare da wahalaba, na biyu rage cinkoso yana hana cunkoson mutane a wajen da hatsari ya faru, yana ba da daman ficewa cikin tsari. Na uku, inganta tsaron jama’a da dai sauransu hanyoyin hanzari suna da matuƙar mahinmanci a wuraren taruwan jama’a don kare rayuka yayin gaggawa, yana da kyau a tanaji hanyoyin fita na musanman tare da bayyanasu da alamomi domin gujewa haɗarurukan da za su iya faruwa, duk wanda ke cikin wani wuri mai taruwan jama’a ya kamata ya san inda hanyoyin hanzari suke domin kare kansa idan wata matsala ta taso.

Emergency kid, wata jakane ko akwati dake kunshe da kayayakin agajin gaggawa wa’yannan kayan suna taimakawa wajen samun abinci me da ruwa dama kuma kare kai harkuma lokacin da za a sami taimako daga likitoci da hukumomin agaji da ke da alhakin haka. Abubuwan da ke ckin wa’yannan jakuna da akwatin gaggawa sun haɗa da: na ɗaya kayan lafiya kaman irin su bandeji, jel, ruwan sinadarin tsaftace rauni, maganin ciwon kai, zazzaɓi ko na ciwon jiki irinsu ors da safan hannu. Na biyu, abinci da ruwa, ruwa mai tsafta abin sha aƙalla mita shida zuwa biyar, abinci me ba da kuzari kamar biskit, me gina jiki ko madara da kuma cokali. Na uku, kayan tsira kaman irin su toci, batira da wusir domin kiran taimako, na huɗu kayan sadarwa da muhinmanci takardu kamar wayan hannu da batir me ƙarfi da taswiya da dai sauransu. Muhinmancin akwatin gaggawa, akwatin gaggawa yana da muhinmanci daga ciki sun haɗa da: taimakawa mara lafiya da rayuwa, rage tsanani na matsalan gaggawa, bayar da kariya kai da tinani, sauƙaƙa samun tinani.

Emergency room wani sashi ne a asibiti da aka tanada don kula da mara lafiya da ke cikin yanayi na gaggawa kamar haɗari, bugun zuciya, hawan jini ko wata rauni me muni sosai. Likitoci da nurse-nurse suna aiki a nan dare da rana domin ceto rayuka abubuwan da ake yi a wannan safe a cikin wanna sashi ana aiwatar da tunani daban-daban domin tantance da kuma kula da mara lafiya waɗanna matakai sun haɗa da: na ɗaya bambance gaggawa a duk sanda aka isa da mutun sashin nurse-nurse ko likita zai fara duba lafiyansa ya gano a haɗarin da yake ciki duba lafiya da gwaje gwaje a duba matsin jini bugun zuciya zafin jiki da nunfashi na uku bada magani da jinya. Ana ba da mara lafiya maganin ciwo, ruwa ko oxcygen don taimaka ma rayuwan shi na huɗu saka mata lafiya a asibiti ko sallama idan matsalan lafiyan mutun me tsanani ce za a kwantar da shi don kula da shi sosai, idan kuma ba mai tsanani ba ne za a ba shi magunguna da shawarwari sannan a tanbaye shi muhinmanin sashin sun haɗada ceton rayuka kula da matsalolin lafiya masu tsanani bayar da shawari kula da marasa lafiya da dai sauransu.

Emergency shelter. Mafakan gaggawa yana nufin wuri ne da aka tanada don bai wa mutane mafaki na wucin gadi lokacin da ta fuskanta matsala, natilasta musu barin gidajensu irin wa’yannan matsaloli na iya haɗawa da bala’oi na ɗabi’a kaman anbaliyan ruwa, girgizan ƙasa gobara a irin iska ko rikici ko yaƙe-yaƙe. Matsalolin rayuwa kaman rashin gida, wasu mafakar gaggawan suna kasancewa ɗan gajeren lokaci kamar kwanaki ko makwanni, yayin da wasu yakan iya zama na tsawon lokaci dan matsalar ta daɗe. Nau’ukan mafakar gaggawa, akwai nau’ikan mafakar gaggawa daban-daban bisa da dalilan da ya haddasa su na ɗaya mafakar rikice-rikice ko yaƙe-yaƙe, ana samar da mafakar wuraren dan ba da mafaka da waɗanda su suka rasa sakamakon yaƙi ko rikice-rikice na biyu mafakar gaggawan ɗabi’a irin waɗannan ana samar da su ne sakamakon bala’o’i irin su gobara gigizan ƙasa ko ambaliya, galibi hukumomin agaji sukan gina su. Na uku mafakar yara da mata, ana samar da su domin kare waɗanda suka fuskanci zarafin gida, na huɗu mafakar gaggawa na lokacin annoba, a lokacin annoba kaman kobid 19 ana samar da waɗan wajajen don kare mutane daga kamuwa da cutan abubbuwan da ake samu a mafakan a cikin mafakan gaggawa. Ana iya samun abubbuwa kaman wuraren kwana na wucin gadi, tufafi magunguna da kula da lafiyan farko, kulawan lafiya da taimakon tunani, wani lokaci guraren ibada da kuma yanki na musamman don masu buƙata na musamman.

Emotional and physical support for fregnant women emotional da physical support na mata masu ciki yana nufin talalfi daga ɓangaren jiki da tinani don tabbatar da lafiyan uwa da jaririn cikinta. Tallafi daya shafi tinani yana nufin taimako daga abokai da iyalai domin rage damuwa da tsoro yayin da tallafi na jiki yake nufin abninci me gina jiki, motsa jiki, isashsen bacci da kulawar lafiya. Muhinmancin talafawa, muhinmancin tallafawan ya haɗa da kare lafiyan jiki da hankali, sauƙaka tsoron haihuwa, inganta lafiyan jariri, kare mace daga matsalolin bayan haihuwa da inganta dangantakan iyali. Hanyoyin tallafawa, hanyoyin tallafawa sun haɗa da jin tausayinta da saurarun matsalolinta gujewa ɓata mata rai da damunta, rage mata wahala ta hanyan taimkamata a gida, ba ta abinci me gina jiki da horar da ita kan motsa jiki mai sauƙi da tabbatar da cikakken bacci da hutawa da dai sauransu. Matsalolin da za a iya fuskanta idan ba a samu tallafawa ba, damuwa da gajiya mai tsanani hawan jini da matsalan haihuwa, matsalolin bayan haihuwa da dai sauransu.

Encouraging early medical intervention, yana nufin karfafa giwa wa mutane wajen neman kulawan lafoya da wuri kafin rashin lafiya taƙara moni wannan yana taimakawa wajen ganowa da warkar da cututtuka akan lokaci, yana kuma rage haɗarin kamuwa da maotsaloli masu tsanani hanyoyin da za a ƙarfafa ma mutane su nemi magani da wuri, na ɗaya ilmantar da jama’a, wayar da kan mutane kan duba lafiyan jiki da wuri na biyu inganta ilimin kiwon lafiya a makarantu, ana iya koya ma yara sanin muhinmancin zuwa asibiti tun suna ƙanan na fara sarƙin samun likita ko rangwamen gwaje-gwaje don ƙarfafa wa mutane giwa na huɗu ta kafofin watsa labarai anfani da redio talabijin ko kafan sadarwa da mahinmancin lafiya muhinmancin ƙarfafa giwa wa mutane, muhinmancin ƙarfafa giwa wa mutane don neman kulawan lafiya yan haɗa da na ɗaya gano cuta tun farkon awkuwansa likitoci na iya gano manyan cututtuka kamar cutan daji ciwon siga da hawan jini tun kafin suyi muni na biyu rage kuɗin magani idan angano cuta da wuri maganinta yakanfi sauƙi kuma bayacin kuɗi me yawa kare rayuwan mutun idan ana samun kulawan lafiya da wuri mutane na iya rayuwa cikin ƙushin lafiya da tsawan rai.

Exercise or routine yana nufin tsari ko jadawalin motsa jiki da mutum yake bi domin inganta lafiyarsa da jin daɗin jikinsa. Wannan ya haɗa da nau’ikan motsa jiki daban daban da ake yi a kai a kai kamar gudu, motsa jiki don ƙarfafa tsokoki, ɗaga nauyi, yoga da na shaƙatawa. Muhimmancin tsarin motsa jiki: na ɗaya, inganta lafiyar jiki. Motsa jiki yana rage haɗarin cututtuka kamar ciwon zuciya, hawan jini da ciwon suga. Na biyu, ƙarfafa jiki, motsa jiki kamar ɗaukar nauyi yana ƙara ƙarfi da juriya ga tsokoki da ƙasusuwa. Na uku, rage ƙiba, motsa jiki yana taimakawa wajen ƙona kitsen jiki da hana ƙiba mai muni. Na huɗu, inganta lafiyar hankali da ƙara ƙwazo da kuzari. Nau’ikan motsa jiki: na ɗaya, motsa jiki don ƙarfin zuciya da huhu kamar irin su gudu, hawan keke da dai sauransu. Na biyu, motsa jiki don ƙarfafa tsokoki kamar irin su ɗaukar nauyi. Na uku, motsa jiki don sassauta jiki kamar irin su yoga. Na uku, motsa jiki don sassauta jiki kamar irin su yoga. kamar irin su tsayuwa kan ƙafa ɗaya. Ana iya gina kyakkyawan tsarin motsa jiki ta hanyar zaɓar motsa jiki da ya dace da mutum. Yin motsa jiki a kai a kai, a ƙalla mintuna talatin zuwa sittin, sau uku a sati, da farawa da mai sauƙi, sai kuma samun hutu mai kyau.

Faith healin yana nufin neman waraka daga cututtuka ta hanyar addu’a, imani da ayyukan ibada. Yana da alaƙa da addinai da al’adun gargajiya, inda mutane ke dogaro da ikon Ubangiji ko wasu hanyoyin rauhanai don samun lafiya. Hanyoyin da ake neman waraka. Hanyoyin da ake neman warakan sun haɗa da: na ɗaya, addu’a da ibada:- yin addu’a ga Allah ko yin ibada domin samun waraka. Na biyu, amfani da ruwa mai albarka ko man shafawa:- wasu mutane suna amfani da ruwa ko mai da aka yi wa addu’a domin neman waraka. Na uku, ziyartar wuraren ibada:- mutane da yawa suna zuwa masallatai, coci-coci ko wuraren da ake da’awar cewa suna da albarka don samun lafiya. Na huɗu, tufafi ko abubuwa masu albarka:- wasu mutane suna amfani da zani, duwatsu ko wasu kayan da aka yi imani suna da ikon warkarwa. Muhimmanci da fa’idojinsa, neman waraka daga cututtuka ta hanyar addu’a yana da fa’idoji kamar haka: ƙarfafa imani da kwanciyar hankali, inganta jin daɗin jiki da hankali, sauƙaƙa wahalar ciwon da ba shi da magani. Matsalolinsa: matsalolinsa kuma sun haɗa da: rashin dogaro da likitoci, yiwuwar jinkirin samun magani, matsalar kasuwanci da yaudara da dai sauransu.

Family and community support hope for breastfeeding yana nufin tallafi da goyon baya da iyali da al’umma ke bayar wa uwa domin ta samu sauƙin shayar da jaririnta. Wannan yana da muhimmanci, domin yana taimaka wa uwa, ta ci gaba da shayarwa cikin kwanciyar hankali yana kuma kawo fa’idoji ga jariri da mahaifiya. Muhimmancin tallafin iyalai da al’umma ga shayarwa: muhimmancin tallafin ya haɗa da:- na ɗaya, ƙara inganta lafiyar jariri. Ana samun kariya daga cututtuka, ingantacciyar girma, da kuzari idan an shayar da jariri da kyau. Na biyu, sauƙaƙa rayuwar uwa:- idan iyali da al’umma sun goyi bayan uwa, za ta fi samun natsuwa da ƙarfin shaywarwa, ba tare da damuwa ba. Na uku, taimaka wa lafiyar uwa:- shayarwa na taimakawa wajen rage haɗarin wasu cututtuka, kamar ciwon nono da ciwon hawan jini bayan haihuwa. Hanyoyin da iyali za su tallafa ma uwa wajen shayarwa: iyalai irin su mijin uwa, iyaye ko surikai da ‘yan uwa da abokai za su tallafa ma uwa ne ta hanyar ƙarfafa mata gwiwa, ba ta shawarwari, taya ta da aikin gida, guje ma tsangwama, gori ko dariya idan tana shayarwa a bainar jama’a. Tallafin da al’umma ga mata masu shaywarwa: wannan ya haɗada bayar da ilimi daga likitoci da Ungo-zomomi, samar da wuraren shayarwa a wajen aiki da dai sauransu.

Fever ko kuma zazzaɓi yana nufin ƙaruwa da yawan zafin jikin mutum fiye da yadda aka saba wanda yawanci yakan zarce digiri talatin da takwas a ma’aunin celsius ko digiri ɗari da ɗigo huɗu a ma’aunin fahrenheit. Zazzaɓi ba cuta ba ce a karan kanta, amma alama ce da ke nuna cewa jikin mutum na yaƙi da cututtuka ko wata matsala. Alamomin zazzaɓi: alamomin zazzaɓi sun haɗa da: na ɗaya, zafin jiki mai tsanani, jin jiki yana zafi fiye da yadda aka saba. Na biyu, gajiya da rashin kuzari, mutum zai iya jin ƙarfin jikinsa yana raguwa. Na uku, jin sanyi da rawar jiki, ko da jikin yana da zafi, mutum zai na jin sanyi sosai. Na huɗu, ciwon kai, yawanci masu zazzaɓi suna jin ciwon kai mai ƙarfi. Dalilan da ke haifar da zazzaɓi: daga dalilan da ke haifar da zazzaɓi akwai ciwon bacteria ko wata virus da ta shiga mutum. Ciwon ciki ko ciwon wani sassan jiki da dai sauransu. Yadda ake magance zazzaɓi a gida: za a iya magance ko rage zazzaɓi a gida ta hanyar shan ruwa da yawa, shan maganin rage zazzaɓi kamar paracetamol, samun hutawa, amfanin da kayan zafi ko ruwan sanyi don rage zafin jiki da kuma cin abinci mai gina jiki. Idan zazzaɓin ya yi tsawo ko ya ƙaru da wasu alamomi masu haɗari, yana da kyau a ziyarci likita da gaggawa.

Flood response. Flood response yana nufin matakan da ake ɗauka don kare rayuka da dukiyoyi lokacin da ambaliya ta faru. Wannan ya haɗa da gaggawar ceto mutane, ba da agaji da shiryawa don rage illar ambaliya. Matakan da ake ɗauka lokacin ambaliya: Matakan da ake ɗauka lokacin ambaliya su haɗa da: na ɗaya, taimaka wa mutanen da ambaliya ta shafa, a gaggauta ceto mutane daga wuraren da ruwa ya mamaye. Na biyu, tura jami’an agaji kamar ‘yan sanda, jami’an kashe gobara da ƙungiyoyin jin ƙai domin su taimaka wa jama’a. na uku, samar da mafaka, samar da wuraren zama na wucin gadi ga mutanen da suka rasa gidajensu. Na huɗu, ba da magunguna da abinci, samar da abinci da ruwa mai tsafta da kuma magunguna don taimaka wa majinyata da kuma hana yaɗuwar cututtuka. Matakan da za a ɗauka bayan ambaliya: bayan ambaliya, matakan da za a ɗauka sun haɗa da: gina sabbin wuraren zama, gyara tituna da gadoji, taimaka wa mutane da suka rasa dukiyoyinsu, ƙara wayar da kan al’umma a kan illar ambaliya. Yadda za a guji ambaliya: gyara butun ruwa da samar da hanyoyin fitar da ruwa daga cikin gari, gina gidaje a wajen da bai da haɗarin ambaliya, shuka itatuwa, samun shirye-shiryen gaggawa.

Foods that boost milk production yana nufin wasu abinci masu sinadaran gina jiki da ke taimaka wa uwa wajen samar da isasshiyar madara domin ciyar da jaririnta. Waɗannan abincin suna da muhimmanci ga uwa da jariri domin yana ƙara lafiyar madara da kuma lafiyar uwa. Kana buƙatar uwa ta ci irin waɗannan abincin sosai don tabbatar da cikakken abinci ga jariri. Ire-iren abinci da ke ƙara yawan madara, daga cikin ire-iren abincin akwai: na ɗaya, abinci mai wadatan protein kamar irin su kifi, nama da ƙwai da dai sauransu, suna taimakawa wajen samar da isasshen madara. Na biyu, abinci mai wadatar iron da calcium. Abinci irin su kayan itatuwa, madara, gyaɗa da dai sauransu suna taimakwa wajen ƙarfafa uwa da jariri. Na uku, kayan hatsi kamar irin su shinkafa mai launin ruwan ƙasa, dawa, gero da alkama suna taimakawa wajen ƙara kuzari da samar da sinadaran ƙara yawan madarar uwa. Na huɗu, kayan lambu kamar irin su karas, ayaba, abokado da dai sauransu. Na biyar, kayan yaji kamar irin su ganyen hulba, zogale, tafarnuwa da dai sauransu. Na shida, ruwa da ruwan na’ana’a, Abinci da ya kamata a guje ma yayin shayarwa sun haɗa da shayi da coffee, giya ko sigari, abincin kayan ƙwalama.

Hand hygiene yana nufin tsaftar hannu ta hanyar wanke hannaye da sabulu da ruwa ko sanitezar hannu domin hana yaɗuwar cututtuka. Hannu na iya ɗaukar ƙwayoyin cuta da ke haddasa cututtuka kamar irin su gudawa, mura da cutar mashaƙo. Don haka, tsaftar hannu ta zamo abu mai muhimmanci a rayuwar ɗan Adam. Muhimmancin tsaftar hannu: na ɗaya, kare lafiya:- yana hana kamuwa da cututtuka masu yaɗuwa. Na biyu, rage yaɗuwar ƙwayoyin cuta:- yana hana bazuwar ƙwayoyin cuta daga mutum zuwa mutum. Na uku, tsaftace abinci:- yana hana haɗarin saka cututtuka a cikin abinci yayin da aka taɓa. Na huɗu, kariya ga jarirai da manyan mutane:- yana taimakwa wajen kare lafiyar yara da Tsofaffi masu raunin garkuwar jiki. Yadda ake tsaftace hannu:- jiƙa hannaye da ruwa mai tsafta wanda yake gudana. Shafa sabulu sosai a dukkan hannu har ta tsakanin yatsu da ƙasan farce. Goga hannaye da cuɗawa na a ƙalla daƙiƙa ashirin zuwa talatin. Wanke hannaye da ruwa sosai. Shanya hannaye ko gogewa da tsaftataccen tsumma. Idan babu ruwa da sabulu, za a iya amfani da sanitezar hannu mai a ƙalla kaso sittin na barasa. Lokacin da ya kamata a wanke hannu: ya kamata a wanke hannu kafin a ci abinci, ko bayan an ci abinci ko bayan amfani da bayan gida ko bayan taɓa dabbobi ko bayan kula da marasa lafiya ko jarirai.